zileli ŋɔ puuni paɣaba anu m be ni paɣa maa yela liiga chichela chichela ka bobi bobsi ka yino gbibi bia o nuuni ka bia ʒin m baɣi yino di ŋmanila bɛ ʒila chibrochibro lana sani ka o diriba fiila ka lara ka ye liiga sheŋa din ŋmani neesi nima niɛma ka so ʒɛ o sani.

Alɛpilɛ paaki ni laasabu n bɔŋo ka paasinja nima yina n zaŋ di bi nɛma mali wuhiri ninvuɣu shɛba ban ŋmani bi yuuni nɛma maa zuɣu ka alɛpilɛ titali ʒɛ ni ka alɛpilɛ bihi gba ʒɛya ka ni maa ku bɛ kashi paɣanyaankurugu ʒɛ so sani n zaŋ di o nɛma wuhiri o.

Zileli ŋɔ puuni bɛ malila ʒishee sheli n zali so ni o kana ti di fiila niriba maa kuli yela niɛn gaba gaba zaɣa sabila biɛni zaɣa tankpaɣu zaɣa chichera biɛni sheba pili zipila sheba bi pili zipila paɣaba mini dabba n kuli laɣim choriboi n guhini ŋun yen diba fiila maa diba fiila maa.

duu puuni laasabu n bɔŋɔ ka kuɣu ʒɛya ka dufɛli tam dizuɣu sɛnta teebulu gba vobi dinni ka tingbani maa ku nyɛlisira kamani bi sɔŋlila taals la ka adaka karili ʒɛya ka buku nim shɛbi shɛbi dinni di zuɣusaa ka bi zaŋ binshaɣu zaŋ dihili nachiinsi

duu puuni n bɔŋɔ duu maa viɛli pam ka kuɣusi ʒɛnʒɛya kuɣu waɣala ka chɛ kuɣu saɣasa ka di gba ʒɛya ka teebuli ʒɛ di tooni fulaawɛs nim bɛnbɛ binyɛra ni n tamtam duu maa ni yaha kabood gba laasabu biɛni ka buku dibayi laasabu tam teebuli shɛli zuɣu ka gilaas nim gba tamtamya

Paɣasara ni naɣachiinba n kuli laɣim ʒiya chɔri bɔyi bi ʒii maa ŋmani la talahi ʒii n ʒili ba bi so bi pili zipiligu ka bi ku yɛ niɛn gaba gaba ka loori ʒɛ bi gbuni bi ʒii maa nyɛla nanbɔɣu ʒiya di mali nandahama.

Dɔkta duu n bɔŋo ka paɣa so ʒiya ka dɔkta maa tiri o lahabali ka yuuni gbaŋ ni dɔkta maa yɛla liiga piɛlli o bi bɔbi bɔbga bari maa mi ŋmani la paɣa puu lana laasabu ka bɔbi bɔbga ka so mi gba ʒɛya n ŋmani nɛɛsi paɣa ka yɛ liiga vakahili.

Bia n ʒia ka di ŋmanila o nyɛla daŋa ka zaŋ o nuu tabi o gbeɣu o bi ʒi suhupiɛlli ʒia ka ye liiga ʒee o piri namda ka so jinjiɛm o nyaanga ka so mee gba ʒɛya.

Kpe ŋɔ maa ŋmani la tɛɛku noli ka Silmiinsi laɣim bɛ di maa ni paɣaba ni dabba silmiin yino zabiri ku pala o nyingoli zuɣu ka so yɛ liiga dozim ka so yɛ liiga buluu ka so yɛ liiga piɛlli shɛba ku chani la tɛɛku maa noli ni ka duu waɣinli ku ʒɛ ni maa ni ka kpukpali tihi gba bɛni ka di nyɛ biɛri suŋ shee.

Ʒiliɛl ŋɔ nyɛla kashi shee ka kodoruko bɛni ka kɔm yiri di lɔŋ ni ka di yaɣali n ŋɔ ka duri bɛ n bɛni ka tihi bɛni ni mɔri filaawaas laasabu ka naan yi che yili chunchuni di ku kpela sagbana ni lala ʒiliɛl ŋɔ ŋmani la silmiinsi biɛhigu shee.

Alɛpilɛ n ʒɛya ka niriba ku zaya nyaa ka mani bin yɛn kpeli la lala niriba bi ku nyɛla paɣaba ni dɔbba n gabi taba shɛba niŋ nangbanpɔbira ka so waligi ʒɛ o konko ŋun ŋmani la ka mani sooja bee polinga laasabu n nyɛ o maa alɛpilɛ maa nyɛla alɛpilɛ karili ka o ni tooyi deegi zan gbaliŋ.

Paɣ'saribila n ʒia o yela liiga sheli din bombom bindira m be tahapɔŋ bila ni ka o gbibi li bindira maa sheŋa kuli zanzaya hali bin nyura gba sheŋa biɛni o bi bobi bobiga ka lee kpa tikpara o nyaanga ha tihi n kuli pali ka o ʒileli maa nyɛ ʒileli suŋ.

paɣaba ata n be kpɛ be zaa yɛla liga nima ka so chinchina ka bobi bobisi niriba ayi paɣarila mŋana taba puuni ni gbambihi ka paɣaso mi koona bi zileli maa nyɛla saɣari ni zoo shɛli ka bi kaani li maa teebuli gba zia ka bindira laasabu ʒɛ di gbuni ka gaɣali din nyɛ zaɣa dozim ka di do nimaani.

Silimiin'ninkurigu laasabu ŋ-gbaya ka so jinjam mini liiga shɛli din ŋmani tankpaɣu o gbubila maʒini shɛli ka di ŋmanila di tumdila tuunshɛli ka Silimiin so gba ye liiga ʒee bɛ zilɛli maa mi nyɛla din mali sabita.

Nachimbila n ʒia n gbibi fooni ka ye liiga buluu ka so jinjiɛm sabinli ka paɣasarili ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm buluu ka gbibi din minda ka su nusuriti ka boɣati ʒɛ o luɣuli ka maʒini bili sheli ʒɛya kaboori ʒɛ duu maani ka filaawaasi be dinni.

loori paaki ni n bɔŋɔ ka niraba bɛ loori puuni loori maa nyɛla zaɣ yaɣu bin bɛ loori maa puuni maa pam ka ʒishɛhi bi ku ʒɛmi ka gbubi gbubi binyɛra ka moto baribi gba ku niŋ nimmohi n bara moto sabila moto buluu nima ka shab gbubi Anfooni nmali wuhiri salo moto nim maa baɣali taba

Du vɛlli mbɔŋɔ ka tɛɛbuli zɛya Du vɛɛli mbɔŋɔ ka tɛɛbuli zɛya ka kopu tam di Zuɣu kuɣu gba bɛni ka sufɛli paya ka kuntu laasabu pa di Zuɣu ka flawasi bɛ bɔɣati ni ka tɛɛbuli shɛli zaya ka binyara bɛ di puuni kabɔd laasabu gba bɛni ka flawasi bɛ di Zuɣu ka binyara yili yili duu maa dukpuna.

Ʒileli ŋmanila Alapilee paaki ni di kuli niɛmi ka Paɣasara ni nachimba gbibi baaji nima sheba vorila bɛ dina ka sheba kpabili bɛ yaansi zuɣu ka di nyanila bɛ kperimi ni bɛ ti kpe Alapilee n chaŋ tiŋsheŋa bini chena pooli waɣinli ʒɛ lala mɛɛ maa dunolini ka bɛ zaashee maa nyɛ sabita shee.

Niriba n ku laɣim ʒɛya boo bi pam yɛla niɛn sabila ka shaba niŋ nangbanpɔbira bi ʒilel maa ŋmani la ɔfisi karili n nyɛli bee loori alepilɛ puuni laasabu n bala maa niriba maa bi pɔra amaa bi ku bɛla basaa bɛhigu be bi laɣim ʒɛya nangban yini zaa.